Dhokodheya kana nesi wakanakira pakuti unorapa antu anenge eirwara. Zvokhombidza kuti muntu kana muntu akabairwa unopora. Ende mushando wemadhokodheya kana manesi. Izvi zvinodzasira kuti antu asashatirwa ngeurwere maningi kana kufa. Zvinodzakaira kubudikidza ngemadhokodheya.

Chiwatira chemandiro chaka chakanakisa chakanakire pakuti wasuka ndiro dzako unokone kunanika pachiwarira dzobompa dziripo dzobomba wozoburire dzaoma zvinokurudzirwa kuutano.

Kuite mudhibano maringe ngezveitano maringe ngekuti vantu anorapiva sei kuzvibhedhlera. Kwakanakire pakuti zvibhedhlera zvedu zvinoramba zveienda mberi. Potamike zvimhingamupini zvingadai zvechitye muhambo vakanaka vekurapiva kwevantu.

Zvibhedhlera zvakanakira pakuti atenda anoenda koorapwa eigarirayo. Kune nemibhedhu dzanopuwa oatireyo, eirapwa. Mukuwo we mangwanani, masikati nemadekoni. Zvinobatsira kuti anhu anorapwa nguwa nenguwa. Zvasiyana nekuti muntu unenge ari kanyi.

Pazvibhedhlera, anhu anozive kwekunanga agumeyo kubudikidza ngezvikombiso zvinenge zvakakomba, kudai ngekukomba kwokuto ofisi, yeanhu anenge ari panguva yakaoma ndekuri, kwekugarire kurapwaa ngekuri.

Makiriniki nemahosipitari akanakire kuti antu anoenda eirapwa kuti aone kupona, kune zvitenda zvakasiyanasiyana saka zvakoneka kuti ngakuiswe makiriniki nezvipatara mahosipitari kuti antu arapwe, ende antu anorapika vechitopora zvisina mubvunzo kana kudini.

Kugwinya neku rapika kwe ana ne utano hwe ana zvakanakisa mu ndaramo yavo nekuti vanokura vasinga rwari rwari vanokura vakabai gwinya yamho.

Uyu mutombo unoshandiswe kurape marwadzo. Unoshandiswe kurape marwadzo akasiyana-siyana, Unopiwa ngemadhogodheya kuzvibhehleya kana kuti eutano, apore, Antu anotopora ndiwo mutombo wakadayi. Unorape marwadzo akasiyana-siyana mumwiiri.

Anamukoti nemadhokodheya anotibetsera pakuti anorapa antu, antu eirarama. Izvi zvinoderedza urwere hwakanyanya munyika, zvakanakisa.

Mitombo yechiyungu yaako yaayo mazuwaano, inobetsere kurapa zvitenda zvakasiya-nasiyana, angaa mabhiiphii, mungaa mundani, antu aakurapika zviri nyore ngekuda kwemitombo yatekeshera.

Famasi kana kuti chitoro icho chinotengeswe mishonga, chakanakisa pakuti, antu anhani aachatori nguwa, eiende mumuraini pazvipatara, kana kumadhokoteya, otonange kootenga kumafamasi emene.

Zvitoro kana kuti famasi munotengeswe mapirisi nemishonga inorapa zvimweni zvitenda zvakasiyana siyana, zvakanakire kuti vantu vanokwanisa kutobatsirika, muntu hauchapedzi nguva uchienda kuchipatara kana kukiriniki, wakutoende kufamasi otenge mushonga wako orapwa mutoriwo nemadhokodheya nevakafundira.

Iri ruva iri anani anoti rinorapa zvitenda zvakasiyana siyana rinozi rinorapa zvitenda kudai nezvitenda zvakaite furuu amweni anoti kurifembedza furuu inodarika mukuhlani.